Ndabona ibikoresho vy'ishure ,vyinshi ,biteretse ahantu ,harimwo n'agaca murongo, n'agatabo gatoyi gasa neza, ko kwandikamwo ivyigwa vyinshi, ukiga neza.

Ndabona uruhome rwera rubereye, rwo kwandikako ukigishirizako abana, bakiga neza bagatahura ivyigwa kubera ko baba bariko barigira ahantu hameze neza hasa neza habereye.

Ndabona imashine, nyabwonko ,ziri mbere y'ishure, abanyeshure bigirako ,vyose bakabitahura bakiga uburyo bw'ikoranabuhanga ,bakoresheje imashine nk'uko kw' ishuri wacu twiga.

Ndabona akazu k'ubwiherero kubatse neza kabereye gafise isuku rikwiye womenga na kazu kasugumwe ko kw'ishure iwacu kabereye gasa neza.

Ndabona ikintu kimeze nk'umuntu bigirako bakaraba ibice bigize umubiri w'umuntu ,bakiga bagatahura neza abanyeshuri bose bagatahura ibihimba bigize umuntu.

Ndabona udukinisho rwabana dusa neza abana batubonye bararyohegwa bakanezerwa bakishima bagakina bagataha bafise itiro bagasinzira hama bugaca ej bakaja kwisure.

Ndabona udukinisho tw'abana dusa neza tubereye abana bakoresha mu kwiga bakamenya indome n'ibiharuro bakaryohegwa iyo bari mw'ishure bariko bariga.

Ndabona ubukarabiro busa neza bubereye ijisho wogirango ni mwijuru ariko vyose nivyo mw'isi birabereye bisa neza vyubatswe neza ku buhinga bugezweho.

Ndabona intebe n'imeza mwishure yigisha neza abana bose bakamenya na jewe narahize naramenye kandi nubu ndaciga.

Ndabona inzu yera yubatse neza isaneza ibereye amaguru y'umuntu, mu bubiko inzu isaneza bibereye ijisho, bibereye kuraba, utoguma ukurayo ijisho vyose ari vyiza.

Ndabona ibikoresho vy'ubushakashatsi bakoresha mu gukora ubushakashatsi iyo bariko bararondera ingwara canke icatumye haboneka ingwara.

ndabona ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi iyo bariko bariga ubushakashatsi abanyeshuri barabikoresha mu gutahura ivyigwa iyo hageze mu cigwa c,ubushakashatsi bariga bakoresheje ivyo bikoresho.

Ndabona abanyeshure bato bato tubana, bariko barakina kw'ishure banezerewe, bariko barakina n'abandi bana, igihe bari bari mu karuhuko kw'ishure ryiwabo na jewe niho niga.

Ndabona ijuro n'isi bifatanye bisa n'urwatsi bibereye vyiza bibereye ijisho biryoshe kuraba kandi menga woguma wirabira vyose bisaneza birabereye birahimbaye.

Ndabona ibikoresho; harimwo: ikaramu, umukasi, agacamurongo, n'ibindi vyinshi, bakoresha, mu kwiga, no mu gusoma, no mu kwandika, ibikoresho vyose, bikenewe.

Ndabona intebe ziri mw'ishure, ishure ry'iwacu aho twiga twicaye ku ntebe nziza ziri mw'shure twese tuba twicayeko jewe n'abagenzi banje.

Ndabona impapuro zanditse ko zimanitse ku ruhome rw'inzu aho bari bazanditse ko izindi barazicapa ko ibicapo n'indome n'inyandiko zibereye bari banditse n'ikaramu.

Ndabona igicapo gicafye ko ibikoresho vyo mumurima aho mbona mwo umupanga, inkorofani ,imbugita isuka n'ibindi bikoresho vyose bakoresha mu burimyi n'ubworozi.

ndabona ikibaho canditse ko ibiharuro umwana yariko arakora igiharuro imbere mwishure ku kibaho ariko arandika neza ibiharuro umwigisha yari yabigishije

Ndabona ahantu heza habereye wogira ngo hari mwijuru naho hari ku ishure. Ishure abana bari ku ishure bariga neza bariga na twe turiga najewe niho niga abana bariko barakina.

Ndabona ishure risa neza harimwo n'isaha n'akantu gatanga umuyaga mu gihe abanyeshuri baba bariko bariga bakaguma bahumeka umwuka mwiza usa neza kugira ngo ntibarware.

Ndabona ishure ryubatse neza, harimwo intebe ,intebe nyinshi zibereye zisa neza wogira ngo n'ishure riri Bujumbura ,impande y'ishure ry'i wacu aho twiga n'abana tuvukana.

Ndabona ikigo cubatse neza kinini kibereye ijisho nibaza yuko ryoba ari ishure ryakaminuza aho abanyeshure baja kwiga bakarahura ubumenyi.

ndabona ikirere kirimwo ibicu hasi hateye amashugwe asa n'urwatsi rutoto abereye ahantu hasa neza habereye ijisho umenga wohaca hakakubyohera

Ndabona abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye, igihe bariko bariga bandika umwigisha ivyo ariko arabigisha, kugira ngo bazoronke amanota meza mu kibazo bazoba bariko barakora.

Ndabona ishure ryiza ryubatse aho abanyeshure baja mu kwiga ivyigwa vyabo bakabitahura neza, mu gihe baba bariko bariga ata kintu na kimwe kibabuza umutekano.

Ndabona ishure ry'intango ryubatse imbere y'ishure ry'intango, hariho igiti c'umwembe kitari bwakure cane, ariko kibereye ijisho kandi kizokwama vuba.

Ishure ry’indaro ryiza cane, ryubakishijwe n'amatafari aturiye, risize amarangi yera kandi meza cane, rikaba rifise amadirisha y’ivyuma, hamwe n’imiryango ikozwe mu vyuma.

Ndabona abanyeshure bambaye impuzu zera baberewe bariko baratunganya ivyuma, kandi bose bari banezerewe. Bamwe turabana, abandi baba kure y'iwacu, sinzi amazina y'abo.

Ndabona ibikoresho vyinshi biri ku meza mu biro vy'umuntu aho yari yashize ibikoresho ku meza ibikoresho nyabwonko akoresha mu kwiga no mugusoma.

Ndabona umugende w'amazi wo mu gisagara ca bujumbura urimwo amazi acafuye asa nabi nta suku ryari rihari aho hantu hasa nabi umenga ni mw'iyarara.

Ndabona ibarabara ry'ikirundi ryo i Bujumbura aho duhora duca tugiye kw'ishure ni impande y'akarere k'iwacu ariho duca tugiye kw'ishure mu kwiga.

Ndabona abahinga, bariko barakora, ubushakashatsi, mu gihe bariko barakora, ubushakashatsi; mu nzu, yari yakije amatara, bandika no ku mpapuro, zera, zisa neza, ivyo bariko barakora, vyose.

Ndabona umunyeshure yambaye impuzu zirabura yari imbere mw'ishure afise urupapuro rwera ariko arasoma ivyo banditse mu gihe umwigisha yariko arigisha.

Ndabona umucafyi ariko aracapa igicapo gisa neza kibereye c'amabara asa neza umenga wogira ariko acapa imana, imana rugira vyose isa neza.

Ndabona imodoka ihagaze yirabura, ifise amatara atukura kandi iyo modoka n'inziza cane irabereye, umengo nimwe y'umubanyi w'iwacu agenderamwo.

Ndabona ishure ryubatse, rigeretse, imbere hari ibendera, ry'Uburundi rihungabana, risa neza, n'akayaga gahuha; imbere, hari hateye, amashurwe, asa neza.

Ndabona inzu, yubatse neza; imbere y'inzu, hateye amashurwe, asa neza, habereye ijisho; ahantu heza, habereye guteramira; inzu nini, ikibanza kinini, amashurwe menshi, vyose vyiza.